comme ni ñu ko waxee woon nag tey ñu ngi si <hesitation> tournée <noise> boo xam ne nag mu <noise> ngi jëm si wàllu saytu <noise> lépp loo xam dafa jëm si tool yi nga xam ne nag ISRA da ko lëkkaloo ak ñenn si ay béykat yoo xam ñu ngi fii si biir <hesitation> commune bu Thiel lëkkaloo si tam ak yeneen projet yoo xam ne <noise> muy ANCAR ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale si wàllu liggéey bi tey nag radio Jabi jula FM dafa defoon tournée <hesitation> dem ci <noise> gox yëpp gox bu ne mu mun a waxtaan ak ñi nga xam ñoom ñoo seq tool yooyu <hesitation> fi ñuy waxtaan ak yéen fii nag moom mooy Touba Njaañ ñu ngi ànd ak ñi nga xam ne ñenn si ñi nga xam ne <hesitation> ñoo seq tool yooyu waaye laata ñuy dugg si waxtaan bi dañuy jox kenn ku nekk si ñoom mu nuyoo ak askan wi mu wax ñu turam ak santam sëriñ bi ñu ngi lay dalal jàmm

jërëjëf <hesitation> Naar Diagne <hesitation> sëñ bi ñu ngi lay <noise> dalal jàmm

jërëjëf <hesitation> Diallo Diagne <hesitation> Adja ñu ngi lay dalal jàmm tur beeg sant bi

jërëjëf Ndeye Diagne Adja tur bi ak sant bi
salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen masa wu coono ñu ànd ak yéen ci wàllu mbéy mi rek di tour, er rek journée bi ànd koog yéen rek di leen dalal fii ci touba Njaañ sant nañ leen gërëm nañ leen wax dëgg yàlla ndax ni ngeen ñu taxawoo baax na trop Penda Ndiaye wa salaam
Penda Ndiaye jërëjëf Penda Ndiaye kon ñii ñooy suñu invité <breath> <hesitation> si waxtaan bi nga xam ne tey dañ koy seq ak ñi nga xam ñooy waa Touba Njaañ ñu dellu rek si Diallo Diagne Diallo def na ñaari weer ba ñetti weer si wàllu liggéey bi nga xam ne yéen a ngi ko seq ak ISRA waaye seq ko ak yeneen kuréel waaye tey ñu doxantu woon ba fii nag <hesitation> dañu buggoon dellu si si yow rek nga waxal ñu liggéey boobu fan ngeen ci toll tey

waaw balaa gàllankoor bi si wàllu mbéy mi am na <hesitation> ay xeetu mbéy yoo xam ne dañ leen ko joxoon xeetu mbéy yooyu yëpp est ce que mun nga ñu waxal fan lañ toll ak yan façon xeetu mbéy la woon

léegi ban façon xeetu mbéy ngeen béy dugub gerte sëb

te xeet yooyu fan la tollñor na ñoragut góob na góobaguleen

ci wàllu góob bi góob ngeen <hesitation> est ce am ngeen li nga xam ne lii matuwaay la ndax ndox des na ci <hesitation> kaw xamuñu fan lay mujjee

jërëjëf Diallo Diagne kon yéen diwaanu Njaañ <hesitation> picc <noise> am na si jafe-jafe yi waaye tamit li nga xam ne dañ leen koy joxoon ci wàllu ay <hesitation> jiw <hesitation> am na loo xam ne tey commencé na ñor même bu fekkee ne am na jafe-jafe yoo xam ne daf see laxasu commencé ngeen tam si wàllu góob Naar Diagne mun nga ñu waxal tey fan ngeen toll si wàllu yi nga xam ne dañ leen ko dénkoon seen diggante ak ISRA ak ñi nga xam ne ñoom ngeen lëkkaloo ci wàllu liggéey bi <noise>
waaw man de Aliou ci ñiñ joxoon gerte yi ci laa bokk man gerte lañ ma jox <noise> gerte gi nag dañu ma kumpa xool ndax gerte gi àggagul fuñ koy buddee ndax ñor na wala ñorul waaye ci màggaay bi moom wax dëgg yàlla màgg na comme ni gerte doon màggee rafet na tubarkàlla waaye nag xam naa ne nii nii moom gerte war a gut a ñor moom waaw waaye waaye nag màgg na moom gerte gi daal moom màgg na suuna si nag dew ma si toolu suuna yi waaye comme <noise> Diallo waxee rek <hesitation> ñor na suuna nag lum lum gën a yàgg si si ndey ji di gën a ow sax wax nañ ne mag ñi doon nañ wax ne noonu la gën a baaxee mais ñun loolu munuñ ko muñ ndax buñ ko muñee duñ si góob dara même suñ dugub bi nga xam ne moom lañ doon béy sax yu si bëri bi ñuy commencé ngóob suuna bi am na sax loo xamante ni ñorul <noise> waaye dañoo njëkkalanteeg picc yi waaw ndax ah ndax diallo wax na la léegi ne <noise> gaa yi dañ ko waxoon muñal ba si kanam waaye fim toll nii toolam daanaka du ci góob dara picc ñoom tool bi ko gaa yi joxoon du ci góon dara El Hadj Ndiaye mi góoboon avant gaa yiy ñëw sax lam am Diallo mi góobagut du ko am
picc yi <hesitation> ñu ngi koy yàq waaye wax nga sànq ci wàllu gerte gi <hesitation> seetlu woo ci suuf waaye yaakaar nañ ni ndox <hesitation> des na si <hesitation> kaw waaye yéen ñi nga xam aussi ay béykat ngeen am ngeen yaakaar ne fiñ toll nii ndox bu ñëwee wala même bu fekkee ne yàlla moo xam <hesitation> yem na fi tam am ngeen yaakaar ne li si des si tool yi dana ñor incha allah <noise>
<noise> ndox moom Aliou buñ sañoon dañ koy amaat man moomsi sama yaakaar gerte yi buñ amaatul ndox dana am manquement bu baax a baax ndox moom lu mu néew néew benn xiin ñaari xiin ñu ngi koy ñaan yàlla <noise> mi nga xam ne moo ko am <noise> yal na ñu ko yàlla defal ndax gerte gi moom <noise> suñ amut amaatul benn taw yem fii nii nii rek dana am manquement bu baax a baax
jërëjëf Naar <hesitation> fién toll nii bu ñu amee <hesitation> beneen taw bu am solo <hesitation> dafay gën a motali li nga xam mooy liggéey bi waaye liggéey bi tam jigéen ñaa ngi si biir te yaakaar naa ne jigéen ñi bokk nañ si ñi nga xam ne tamit dañoo jege tool yi lool ndax même bu fekkee ne du tool yoo xam ne ay projets la ñoom am nañ seen tool yoo xam ne seen toolu bopp la te bés bu jot dañuy faral di dugg si tool yi <breath> <hesitation> Ndeye Diagne gannaaw biñ la nuyoo sant la <hesitation> si tool yi nga xam ne tey dañ leen koo dénk ci wàllu projet bi nga xam ne mooy ISRA nga ngeen lëkkaloo fi si ak ñi nga xam ne yeneen projets la waaye ak seen <hesitation> góor yu baax yi <hesitation> <noise> ndax mun nga ñu wax tey <hesitation> <noise> tool yi fan la ñu toll <noise> ci li nga xam ne moom nga gis ak li nga xam ne aussi yaa ngi si doon sóobu
waaw dëgg la Alioune ñun de wax dëgg tool yi liñ siy jooytu mooy ñu yéex see jot waaye bu fekkoon ne teel nañ see jot comme ça niñ jotee woon suñ jiw yiñ denc kon moom wax dëgg ba fiñ toll nii moom duñ si am dara dara lu ñuy rëccu <noise> <noise> te ba tey it ah yàlla baax na <noise> ñun de biñ si jotee yàggul waaye liñ si jot a xam mooy <noise> gàncax gi moom na mu war a demee mi ngi koy demee <noise> biñ ne ñu joxee jiw yi Sadio la ñu àndal si biir tool yi jiyal nañu ne ñu béy leen béy nañ biñ ñu indilee engrais engrais nañ wax nañ ñu ni ñuy engrais engrais nañ keroog ba mu ko wërsiwaatee <noise> nee na ñu woon aajoo na mbéy béy nañ ko béy nañ ko ba mu rafet fiñ nekk nii daal moom yàlla mi nga xam ne mooy baaxal moom la ñuy ñaan si yàlla mu motalil ñu waaye wax dëgg am nañ yaakaar si li ma gis man sama gis-gisu bopp am naa yaakaar trop
am na yaakaar yéen jigéen ñi <noise> ci wàllu liggéey boobu daanaka waa mun nañu wax ne yéen a ko gën a jege am na ku wax léegi am na yàqu-yàqu si wàllu ay picc waaye am na ñoo xam ne commencé nañu góob tam si biir liggéey boobu yàqu-yàqu yooyu wala góob boobu nga xam ne commencé ngeen ko góob est ce que am ngeen <noise> ci tuuti xam-xam boo xam ne ëllëg si biir <noise> même bu fekkee ne taw bi ñëw na mun ngeen am pexe yoo xam ne dangeen di denc li nga xam ne moom ngeen góob ba du yàqu
ah fi ñu toll nii yàqu-yàqu yi toll nañ foo xam ne moom daanaka dugub bu xasee <noise> ba focc def pepp am sa xale mu di la xàjjil rek moo la mun a rawaleeg picc yi soo demee ba nga xam ne wàllu góob jot na buñ la waxee ni ngay góobee ba nga góob <noise> ñoom danañ la wax ni nga war a dencee dugub ji nga denc ko ba nga xam ne daal utiliser ko jot na si li ma gis man sama xam-xamu bopp loolu laa si yaakaar donc énun nag jot ñebe lañ jotoon a am ñun <noise> gone yu góor yi ñoo amoon <noise> si dugub ji waaye ñun ñebe lañ amoon
ñebe jooju ngeen jotoon am tam <hesitation> mun nga ñu si wax dara fan la toll
ñebe boobu ñu amoon wax dëgg na mu war a faretee rafetee na ko man yaakaaroon naa ne sax diggante fiñ ko jiyee ak léegi nii mu mel keroog biñ koy béyaat du ko mel waaye wax dëgg yàlla <noise> am nañ yaakaar su ñu yàlla mayaatee ndoxum jàmm ak salaam daal yaakaar naa ne moom ah danañ si gis njëriñ daal am si li nga xam ne moom lañ si doon topp di ko di ko si yaakaar si sama gis-gisu bopp <noise>
jërëjëf Ndeye Diagne sa gis-gisu bopp si wàllu ñebe jooju waaye leneen li nga xam dafa jëm si wàllu dugub yi ak jafe-jafe yi nga xam ne dañ koo nemmeeku si wàllu picc yi suñu beneen jigéen boo xam ne tam mu ngi si biir liggéey bi muy Penda Ndiaye <hesitation> Penda Ndiaye <hesitation> yow tam bokk nga si tool yi <hesitation> est ce que mun nga ñu wax tey <hesitation> sa gis-gis si tolluwaay tool yi fan la toll ak yow li nga xam ne aussi yaa ngi koy nemeeku si biir tool yi <hesitation> lan nga si gis ak lan nga si mën a wax askan bi nga xam ne ñu ngi lay déglu
tool yi wax dëgg yàlla li ma si mën a gis man de wax dëgg yàlla sama borom kër daal moom lañ joxoon dugub bi ñu ko joxee dugub ji wax dëgg yàlla bim ko béyee <breath> bim ko jiyee wax ñu nim ko defee ah wax dëgg yàlla gis nañ si xawoon nañoo gis as koom-koom tuuti noonu wax dëgg yàlla muy Fallou Ndiaye bim ko góobee ba pare wax dëgg yàlla ah ma nga nee ñu def ca saako ya parcelle bu ne ñu def ko ci saako bañ ko daggee def ko ci saako waaye nag li li fim juumee moom góob bim góob te woowul woowul waa ANCAR yi daal moom foofu daal moom fi la defee am cuune moom <noise> bañ ko waxee mu ne da ngeen a waroon ñu woo ñu ñu wax leen ni ñuy góobee ak niñ koy daggee foofu daal fi la juumee waaye wax dëgg yàlla moom xaw nañ see am yaakaar moom ndax parcelle bu ci ne am cib sàq boo xam ne mi ngi mu def ci saako yi denc ko ba démb sax Sadio bi fi dikkee wan na ko ko ba mu wax ko niñ koy dencee ma nga ñu denc nag heure bu mu ñu waxee ñu bojj nag war nañ ko bojj xam nu mu toll ñu wax leen ko loolu daal moom lañ ci jot a seetlu ak yàq-yàq yi picc moom sonal nañ ñu trop liñ béyoon si dugub wax dëgg yàlla bu fekkoon doonutoon picc yi ah macha allah loolu moom wax dëgg yàlla yàq-yàq yi foofu la bëree moom
Ndeye Diagne sànq wax na ci wàllu toolu ñebe yéen jot ngeen si toolu ñebe yi <hesitation> fan la toll
waa toolu ñebe moom li Ndeye Diagne wax rek ñun de bi ñu ko Sadio joxee jot nañ koo ji béy ko keroog bi mu amee ñac Sadio ne ñu dangeen koy béy ba mu yegg bu ngeen ko béyee gaa yi dañ fi ñëw léegi nag béy nañ ko ba mu set te engrais ko fumier ko def nañ ko lu ne daal léegi daal ñoom la ñuy xaar ñun daal Sadio rek la ñuy déglu lu mu ñu wax rek daal loolu la ñuy def moom la ñuy xaar ci programme bum ñu dugal rek ci la ñuy dugg wax dëgg
jërëjëf Penda Diagne kon ñun ñëpp ñoo ko déggandoo <hesitation> waa Touba Njaañ fi ñu toll seen liggéey tool yi tey <hesitation> wax nañ ne wax dëgg yàlla am na si loo xam neam nañ yaakaar waaye tam am na jafe-jafe boo xam nemmeeku nañ ko si wàllu yàqu-yàqu yoo xam ne li si gën a bëri mu jëm si wàllu picc yi waaye tam <hesitation> am na loo xam ne aussi desandi na si wàllu ñor <breath> yaakaar nañ incha allah bu amaatee <noise> ay taw yoo xam ne yu xaw a am solo la <noise> xëy na liggéey bi dana jaar yoon Diallo tey si tey fi ngeen toll ci <noise> wàllu liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoom nga seqal liggéey bi ban pexe ngeen mun a lal ba li nga xam ne moom moo desandi si wàllu liggéey bi mu mun a sotteeg jàmm kenn ku ne nga mun see am li nga xam ne moom nga si yeyoo <noise>

jërëjëf <hesitation> Diallo si wàllu nu ñuy dencee jiw si wàllu li nga xam ne moom la ñu engrais xam-xam bi <hesitation> des na fi même bu fekkee ne projet bi jeex na tam ëllëg si biir xëy na mun ngeen yokk seen <hesitation> xam-xam ak seen mën-mën si biir tool yi Naar Diagne tey li desandi si wàllu nawet bi ak li desandi tam si wàllu tool yi lan ngay ñaax tey ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ba li nga xam ne moom ngeen seq ëllëg si biir mu mun a sotti ak jàmm ndax li si des mun nañu wax ne bëriwul
waaw Aliou li may ñaax ñin seqal liggéey bi de bu dee ci wàllu ñi fi waa projet bi ngay wax wala ñi ñiy ñiy àndal ci tool yi waaw waaw ñu gën a am taxawaay rek ndax jiw bi niñ ko gisee jiw bu baax la trop luñ ci tuuti tuuti buñ ko xeeb bu kenn xeeb sa tool même bu dee ñaari guub ñoo fay ñor dagg ko denc ko gerte gi même bu dee ngooñ bu ne benn doom lay am na nga ko sàmm toppatoo ko bam des ci suñuy loxo ndax gerte gi lim rawee suñ gerte gi bëri na lool suuna bi lim rawee suñ suuna bi bëri na suuna bi biñ ko jiyee yàggul ndax gaa yi dañ leen a joxoon suuna <hesitation> suuna ñu ji ko baaxul mu mu si taw yu njëkk yi mu dee ñu wutaat lee biñ leen di wut fekk suñ suuna yi màgg nañ bu baax a baax ñu ji ko mais presque ñoo ñorandoo <crosstalk> kon <hesitation> jiw bu gaaw ak nawetu Djolof ni mu gaaw a taxawee boo buñ la ko buñ la ko commencé di indil bul ko xeeb bu dee benn boo ko toppatoo mën nañ dem ba ñun ñëpp ñu jot si <noise> waaw <noise> jiw bu gaaw dafa am solo <noise> surtout ñun waa Djolof nga xam ne fii boo demee tey <noise> Saalum bu jant sowee boo toogee nii dangay gis asamaan si <noise> di melax côté Saalum soo wootee <noise> foofu côté Kougheul ñu ne la fii taw na Kaffrine waaye fii mën naa <noise> daanaka mën naa laa wax ne la <noise> bu heure bii xasee jot pour mu taw pour mu taw taw fii jëm nii jëm côté Djolof bëreetul dafa gaaw a taxaw kon buñ amee jiw boo xamante ni dafa gaaw nañ ci téye bu baax a baax te jiw bi gaaw na jiw bi ni ma ko gisee gaaw na li muy ñor su néew buñ <noise> ko xeeb man daal loolu laay ñaax ñi ma ñi ñi ma bokkal ci gerte gi loolu laay ñaax waa suuna si kenn ku nekk na toppatoo toolam lu fay ñor lu mu tuuti tuuti dagg ko denc ko <noise> bu ëllëgee <noise> ci wàllu bu dee ci wàllu picc yi yàlla mun nañu si picc yi day am at ñu ñëw rek at parce que ren moom su ñu ñëw ndax ren ni ñu yàqee tool yi daaw yàqeewuñ ko tool yi ren lañ gën a béy suuna mais daaw la daaw la suuna yi gën a baax parce que daaw suuna yi picc yi yàquñ ko mais ren lañ gën a yàq ay tool fuuf mais suuna yi picc yi genn-wàll bi dañ kaa lekk picc yi nag day am at ñu ñëw rek bu ñu yàlla suturaalee am at boo xam ni moom mën nañ am bu boobaa jiw bu ñoree dana bëri si dëkk bi kenn ku ne mën si jot lii daal buñ ko xeeb nañ ko téye bu baax a baax nañ ko fonk gën a fonk sax ci suñ tool yi ndax gannaaw jiw bi moo gën suñ jiwu tool yi kon moom lañ war a gën a fonk suñ tool yi loolu daal laa si xam
jërëjëf Naar di leen fàttali ñu ngi fii ci Touba Njaañ si waxtaan boo xam ne mu ngi <hesitation> jëm si wàllu tool yi nga xam ne nag ISRA moo leen ko dénk ngir seetlu li nga xam ne dafa jëm si wàllu mbéy moo xam ne dafa war a mucc ayib bu ànd ak li nga xam ne mooy jamono waaye rawatina lu jëm si wàllu coppite jaww ji muy changement climatique bi nga xam ne tey xew na si jamono <hesitation> kon jigéen ñi muy góor ñi kenn ku ne yaa ngi sóobu si liggéey bi waaye ñu toll si li phase boo xam ne <breath> muy phase su <hesitation> récolte waaye lii ñor na lii ñoragut Ndeye Diagne fiñ toll nii lan nga mën a ñaax sa naataango yi nga xam ne yéen a seq tool yi ak ñeneen ñi nga xam ne tey ñu ngi si yeneen tool <hesitation> si wàllu liggéey bi nga xam ne moom moo desandi ci liggéey bi pexe yi ñuy lal ba liggéey bi mën a sotti ak jàmm
waaw Alioune dëgg la man de li ma siy ñaaxaat suñ mbokki <noise> jigéen ñi te ñu nekk béykat <noise> bëreetut <noise> nañ góorgóorlu daal fexe topp charte yi nga xam ne moom la ñuy jox tracée guñ ne ñu aw leen si foofu ñu aw ko te bañ a werante bañ a <noise> teggi li nga xam ne <noise> moom lañ ñuy jox waa di ñu jox ay formations <noise> ndax jigéen ñi nag ñëpp ak man a yem ndax dangay ñëw ne leen kléegi tool bi kat bu ngeen koy engrais nii ngeen koy engrais classe ag Anta Diagne bi moom la yàlla xam doy na <breath> dañuy defe ne rek ñoom ni ñiy def cere rek lañ war a def engrais <noise> dañuy bëgg ñëw tibb engrais bi <noise> lépp daal di koy suy si génn sëb te xam nga ne engrais dafa am doole ndax boo seetee lién la jox si ñebe ak liñ la jox si engrais ne la léegi ñaari parcelles yii yëpp si nga koy engrais boo xamul ni nga ko war a engrais daanaka doo romble benn parcelle bi te ñun de wax dëgg yàlla keroog bi nga xam ne Sadio ñëw na ne ñu zngrais leen bi ñuy engrais suñ ñaari parcelles engrais nañ ko ba mu egg si suñuy engrais te loolu lépp danga saa taxaw rek ne leen toppatoo leen ni leen ko Sadio waxee ndax ginnaaw engrais xamuñ woon ñun niñ koy defee <noise> yàlla def na boole nañoog ndaw loo xam ne fii la nekk si biir commune Thiel di ndawal ANCAR doon ndaw lu ñu fonk lool te laabir yéene na ñu dooleem tayalut wax dëgg ñu ngi koy sant di ko ñaanal <noise> ah bim ñëwee nee nañu nii ngeen di engrais sëb bi boo demee ba nga xam ne béy ngeen ko ba mu mokk dangay rëdd si jiwaale te it tibb tuuti engrais suy si rëddaat fee it tibb tuuti engrais suy si te loolu lépp ñun xamuñ si woon dara kon nga xam ne njàng si béykat weesuwut ñun li ñuy ñaan mooy ñu ngi ñaan si yàlla mi nga xam ne mooy àggale <noise> yal nañu àggaleel <noise> nawet bi si <noise> alhamduliha rabil alamin ba nga xam ne lii nga xam ne moom ngeen fi financer si wàllu jiw ah yàlla àggale ko nim ko war a àggalee ba kenn ku si nekk <noise> ku si jotagutoon tam yàlla jottaleel la si man maa koy ñaan di ñaanal suñu chef de village bii nga xam ne mooy Ousseynou Diagne yàlla yàggal taxawaayam ak wéram ak ñi féete ginnaaw ñëpp di leen ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen a nekk fii si rajo Thiel yàlla yàggal leen fi yokk seen rajo ba ngeen dee si déglu ak télé son Sadio mi nga xam ne moo fi taxawal ANCAR it ñun amuñu fayam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal taxawaayam fum bëgg a àgg moo ko xam yal na ko fi yàlla suñ borom àggal ak ñëpp
jërëjëf Ndeye Diagne rajo Jabi jula FM sant na la gërëm la bu baax a baax
man it maa ngi leen di delloo sant gi rek <noise> di leen delloo njukkal ndax déranger Thiel ba Touba Njaañ sori na trop te ñun dañoo def xëy rek toog man demoon naa ba bëgg a dem sool sax far Diallo woo ma ne ma Sadio ñoom ñu ngi nii di ñëw <noise> kon nag ñun ñi nga xam ne ñun ñun ngeen fekk si ñun ñoo leen ameel cant ak ngërëm <noise> ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàggal seen taxawaay wal salaam
jërëjëf <hesitation> Ndeye Diagne kàddu gi am na solo <hesitation> Penda Ndiaye tey fi ngeen toll si tool yi lan ngay ñaax li desandi si nawet bi naka lañ ko war a sàmmee ba li nga xam ne moom lañ si namm <hesitation> mu mun a àgg ak jàmm incha allah <noise>
xanaa ni ko Ndeye Diagne waxee rek keroog bam ne ñu dem leen dañuy béye tool bi engrais ko bañ demee ba ca tool ba ban dañ ne nag léegi ñi munut a engrais nañ béy léegi ñun ñu yor gopp yi di béy ñoom ñu topp suñ kaw di fumier di engrais bun béyee *** ma wax ko ñu fàq ko rëdd fii rëdd fii def ci gii wàll def ci gii wàll daal di suul bàyyi noonu ndax am na ñoo xam ni munuñu engrais dañuy fab engrais bi yëpp rek xëpp ko si kaw bu ko defee sëb yi mën naa am mu dee ndax engrais dafa am doole mën naa am mu dee mën naa am mu dund bañ cay béy itam wax dëgg yàlla ñax amu ci dañ caa béy ba mu set wécc wécc ñu ne daal léegi nañu xaar Sadio ba mu ñëw bu ñëwee daal ñii def nañ si ay programmes te Sadio wax dëgg yàlla <breath> ñu ngi koy sant di ko gërëm moom mi fi nekkal waa ANCAR nekkal ñu fi ndax moom lu dikk rek mu boole ñu si ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko masawu coono wu sant yàlla waa ANCAR yi rek di ànda ak ñoom si fas yéene liggéey liggéey ba mu egg rek si jàmm ak salaam
jërëjëf Penda Ndiaye rajo Jabi jula FM <noise> bu Thiel sant na la gërëm la <noise>
<noise> man it maa ngi koy delloo cant gi rek delloo ko njukkal ndax Thiel sori na trop <breath> ngeen déranger wu ba fii taxawal seen i moto di waxtaan ak ñun ñun it ñu ngi leen siy sant bu baax a baax di leen si masawu coono wu
jërëjëf Penda Ndiaye sant nañ la gërëm la Modou Diop ñu ngi lay nuyu <noise> di la gërëm di la sant yaa ngi si Jabi jula FM téeméer ak ñaar tomb benn tey fii si Touba Njaañ <noise> gannaaw <hesitation> sa nuyoo ak sa cant lan nga ñu mun a wax tey si tolluwaay tool yi nga xam ne dañ leen koo dénkoon seen diggante ak projet ISRA ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi
Aliou maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu sunu waa dëkk Njaañ yëpp képp ku fi nekk ci dëkk bi maa ngi lay nuyu si turam ak santam Aliou yow itam maa ngi lay nuyu si sa tur ak sa sant te di la gërëm tool yi nag ah gis nañ ci jafe-jafe jafe-jafe bi mooy lenn ñun buñ ñu ko joxee ah xeeboon nañ ko waaye nag alhamdulilah rabil alamina léegi biñ ko xeebee alhamdulilahi rabil alamin léegi nag ñun liy suñ jafe-jafe mooy picc ñun daal picc yi ñun moo ñu sonal ndax ñun li ñu ci yaakaaroon gisuñ <hesitation> yaakaar bi ñëw na waaye picc yi moo ñu so moo ñu sonal loolu daal moom lañ si gis suñ jafe-jafe wax dëgg yàlla tuuti woon na nag waaye ñun biñ ko xoolee biñ ko remarquer xool ko daal ah liñ ci sentir lépp gis nañ buñ ko toppatoo dina baax waaye daal picc yi daal ñun moo ñu sot yàggut biñ ko jiyee yàggut mais picc yi moo ñu sot loolu daal loolu lañ ci gis suñ gis-gis
waaye si wàllu tool yi tey muy dugub muy gerte muy ñebe am na si loo xam ne tey commencé nañ ñor wala dara ñoragu si bu dee am na lu si ñor tam am na lu ngeen ci commencé <hesitation> góob
waaw waa ñebe bi ñor na waaye ñebe bi nim waroon a mel melu ko dugub bi aussi ñoroon na mais picc yi lekk nañ ko lekk nañ ci lu bëri nag moom waaye nag góob nañ ci dara waaye nag picc yi moom lekk nañ ci waaw gerte gi tam aussi ah am na nji yu mag yi gaa yi ñu ne boo buddee danga gis yu ndaw yi boo buddee gisoo dara loolu it am na man mboq jiwoon naa ko mais mboq bi normal lul parce que jiwuma ko ci * loolu daal am na
si wàllu góob bi ngeen góob est ce que <hesitation> waa projet bi waxtaan nañ ak yéen naka ngeen ko war a dencee ndax fiñ toll ba léegi ndox des na ci kaw xamuñ fan lay mujjee waaye ndox des na
waaw loolu itam keroog bi ñiy réunion doon nañu ko wax ñu ne ndox mi des na bu ngeen koy denc dangeen a war bu ngeen demee ba naaj bi tàng ngeen góob def ko jal yu ndaw di ko defar wala nga def ko takk di ko sëpp loolu it wax nañ ñu ko keroog keroog biñ ñëwee réunion waaw loolu wax nañ ñu ko
Modou Diop ñu ngi lay sant di la gërëm rajo Jabi jula FM sant na la gërëm la
waaw bi bi waaw man itam maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa tund wi yëpp sant naa leen gërëm naa leen man nag xam nga man munumaa wax Aliou xam nga rek dangay waaru maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di la sant yow it xam naa ne dangay waaru affaire bi ñun nii rek la war a demee daal nii la war a demee waaw ñi ma bokkal tool yi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm Ousseynou Diagne mooy suñ mooy suñ chef de village moom moo ñu jox kenn ku ne moo la jox tool biñ ñu joxee tool ñu toppatoo ko ci ni mu waree mais yàlla buur bi nag jaam ak pexe yàlla ak dogal ba ñun pexe nañ mais am na loo xam ne ni ah loolu picc yi ñoo ko lekk daal mais béy nañ ko mbéy mi ci war urée nañ ko lu ne def nañ ko mais picc daal ñoo ko lekk waa loolu daal moom mooy mooy affaire bi waaw
jërëjëf
waaw jërëjëf
jërëjëf Modou Diop kon gërëm nañ lasant la bu baax a baax Diallo Diagne <hesitation> lan ngay tënkee lan ngay ñaaxee askan wi nga xam ne ñu ngi lay déglu

jërëjëf <noise> Diallo <hesitation> Diagne <noise> jërëjëf suñu jigéen bi Ndeye Diagne ànd ak kii di Penda Ndiaye Naar lan ngay tënkee lan ngay ñaaxee askan wi nga xam ne ñoo lay déglu ak ñi nga xam ne ñoom nga seqal liggéey bi
waaw waaw ñi may seqal liggéey bi de xanaa di leen fàttali rek ñu gën a góorgóorlu ci ci tool yi rek gën a góorgóorlu ci tool yi jiw bu bees bi daal lu lu mot a bàyyi xel la lu mot a bàyyi xel la <breath>
ndax toujours dañuy wax ne nawetu Djolof moom wenn xiin a ko yàqoon comme loolu dañuy wax ne nawetu Djolof wenn xiin a ko yàqoon kon <noise> bu ñu yàlla baaxee ñu <noise> am partenaires yu ñuy indil ay <noise> ab jiwu bu bees dañ cee war a téye bu ñu ko xeeb bu ñoree ren benn nañ ko téye bu ëllëgee mën na ñor ñaar mën na ñor ñett ndaxte Djolof bëriwul ay taw maa ngi leen di fàttali loolu rek ñi mboolem ku am jiwu yi tey déglu rajo bi maa ngi lay fàttali loolu yéen ñëpp maa ngi leen di fàttali loolu di leen ñaanal di ñaanal <hesitation> Sadio si taxawaayam am na fula lool <noise> biñ ko indee si commune Thiel bi ba léegi wax dëgg yàlla nit ñëpp gis nañ seen bopp ci <noise> ANCAR mi ngi leen di defal ay formations am na loo xam ne mu ngi koy def sax waaye yàlla moo ko moo ko baaxee xolam mu koy def nekkul sax loo xamante ni projet bi moo ko ko teg am na yàlla baxee na ko xam-xam bi rek mu topp nit ñi di si jaamu yàlla di jaamu yàlla si nit ñi lu mu xam waxal leen lu mu am defal leen <noise> projet bi ñëw mu boole si ñëpp di jàppale ñëpp di leen defal ay formations di ñëw jaarale mbir mi yoon lool góorgóorlu si trop maa ngi koy ñaanal daal comme li ko ñii ñaanal rek dañuy wax ne jàmm du ëpp rek waaye li ñu yàlla ñii ñaan doy na sëkk di ñaanal di la ñaanal di ñaanal radio bi yëpp ak mboolem kuy liggéey ci rajo bi rajo bi nag man toujours dama leen di wax ne ñun dañoo am lu ñu xamut parce que rajo thiel bii njëriñ li si nekk yow soo réerlee dem si rajo bi soo deelee tàgge ci rajo bi <hesitation> boromi xam-xam jógee fii ba Dakar ñëw di def ay émissions <noise> si rajo bi wala <noise> fu dara xaw ci àddi ci Sénégal nga dem dékku fa ay waxi boromi xam-xam ay waxi kilifa ñëw teg ko si rajo bi ñu di ko déglu <noise> ñun daal nañ am xam-xam ñun <noise> daal rajo bi waroon nañ ko téye comme ni Sénégal téye RTS téye ko TFM ak yeneen télé yëpp noonu la ñu aroon a téye rajo bi Thiel man de wax dëgg yàlla rajo bii xanaa ma ñàkk a fanaan ci fu rajo bi àgg waaye bu ma fa fanaanee fu rajo bi àgg saa bu rajo bi ubbee danaa déglu communiqués yi danaa déglu émissions yi ba nelaw jot ma nelaw rajo bi daal dañ ko war a toppatoo garder ko bu baax ndax li rajo yiy jëriñ rek lay jëriñ rajo passé wul di joxe ay xibaar ak nga am soxla dem yóbbu ko fa loolu la RTS di jëriñ la rajo biy jëriñ doole yee ëppante rek li ñu naan dàqe bu ne am na ku raw waaye li rajo yiy jëriñ rek la rajo bi di jëriñ yàlla baaxee nañu rajo bëri na communes yu nekk si àll bi amuñu rajo ñun yàlla baaxee nañu ko nañ ci téye ngir yàlla di ko déglu di jàppale waa rajo bi bu ñu amee lu baax wax bu ñu amee yu ñuy def def ko waaye yal na leen yàlla àggale si tournée bi ngeen ñibbi Thiel si jàmm ak salaam maa ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp àq lu baax si lu jub si wax ji yàlla la lu si dëng ngeen xam ne koo xam ne mosoo wax si rajo moom ren laa mos a toog si rajo di wax <noise> lu ci dëng ngeen xam ne nit moom moo motul rek sakkaa ku mosul wax si rajo asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëfNaar Diagne jërëjëf suñu xarit di Modou Diop jërëjëf kii di Diallo Diagne <noise> jërëjëf Ndeye Diagne ànd ak suñu jigéen di Penda Ndiaye kon ñu sant leen gërëm leen fàttali leen rek ñu ngi woon tey fii si Touba Njaañ ci waxtaan boo xam ne mu ngi jëm si wàllu mbéy mi ISRA nag lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñenn si ay villages lañ fii si biir commune bu thiel <hesitation> ci wàllu mbéy mi di saytu di natt di xool li nga xam ne mooy liggéey bi ngir ëllëg si biir lépp loo xam ne am nañ ko mu mun a ànd ak jamono mu ànd ak coppite li nga xam ne mooy jaww ji muy changement climatique waaye mu lëkkaloo ak projet yu bëri yoo xam ne tey dañu ànd ak ñoom muy waa ANCAR muy waa Jokalante <hesitation> muy ISRA ñii ñëpp dañoo lëkkaloo waaye dara taxut lu moy ngir jàppale béykat yi waaye ngir dimbale béykat yi <hesitation> seen nekkin mucc ayib kon ñu <hesitation> di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Touba Njaañ waaye di sant waa commune ñëpp waaye di leen jégalu tam lépp loo xam ne juum nañ ko si waxtaan bi di ko jégalu lépp loo xam ne jaar na yoon santee ko suñu borom kon <hesitation> ba beneen yoon jàmm ak jàmm fii si Touba Njaañ